Vanhu vane hunyanzvi hwezveutano vanobatsira vantu kuvaporesa muzvirwere zvakasiyana-siyana zvavanenge vachidzimbikana nazvo kuti vave nehutano hwakanaka mukurarama kwavo.

Vantu vanosise kukurudzirwa kuramba vachidzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzavo. Kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama upenyu hwakakura.

Vantu tinosise kugara takadzivirire zvirwere kuti tikure tine utano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama nguwa yakakura tisina zvirwere zvinotidzimba mukati memwiri dzedu.

Vantu vanosise kugara vakazvidzivirira mayererano nezvirwere kuti vakwanise kurarama hupenyu hwakakora uyezve vaine utano hwakanaka pasina chinovadzimba mukati momuviri .

Vanthu vanosisa kugara vakagadzirira kurwisana nezvirwere kuti vakwanise kugara vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa refu mukati mwekurarama.

Vantu vanosise kugara vakagadzirira zvirwere, uyezve mhatso dzavo dzinofanire kunge dzakathiritiwa kuitira kuti vasabatwa nezvirwere.

Vantu vanosise kugara vakazvidzivirere maererano nezvirwere kuti vave e neutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguva hombe vasina zvino vatambudza mukati memuviri.

Vanhu vanosise kugara vakaZvidzivirira pamusoro pezvirwere kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba uye kurarama vaine utano hwakanaka vasina zvirwere zvinoadzimba mukati mwemiri dzawo.

Vamadhokotera vanosise kugara vachidzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzavantu kuti vagare vane hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakakura, vasina zvirwere.

Vanoziva nezveutano vanodzivirira zvirwere muantu kuti vagare vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vagare upenyu hwakakura vasina zvinovatambudza mukati mwemwiri.

Vantu vanosise kugara vakadzivirirwa zvirwere kuti vakwanise kurarama upenyu wakakura uye zvee vaine utano wakanaka, izvi zvinotibatsira mukurarama kwedu kuti tinova neupenyu wakanaka.

Madhogodheya vanoongorora nokudzivirira mikuhlana inobata vantu. Kuti vantu vagare vane hutano hwakanaka mukupona kwavo.

Antu vanofanire kunge vaine mazano maererano nemukuhlana, uyezve kugara vakachenjera, uyezve vachiita hutsanana kuti vasabatwa nemukuhlana yakawanda.

Kuva neruzivo nevantu munharaunda maererano nezvirwere kunovabatsira kuti vanogara vaine hutano hwakanaka, havanyanyi kubatwa nemikuhlana.

Vantu vanenge wabatwa nemukuhlana vanofanire kuchipmbidza kuenda kuchipatara kuti vandoongororwa uyezve kuti vapuwe mushonga unowaporesa.

Mundau inoongororwa nekuponesa kwevantu inofanira kunge iine mutombo uyezve madhokodheya vanofana kunge vaine zvakakwana zvekushandisa pakuporesa vantu.

Vantu vanosisa kugara vaine mazano, uyezve vakangwarira kudzivirira zvirwere kuti vakwanise kurarama vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vararame nguva yakareba.

Vantu vanoona nezveutano vanosise kubatsire vantu uye kuporesa vantu vane zvirwere kuti vakwanisewo kurarama upenyu hwakanaka uye vakwanise kuraramawo nguwa yakareba.

Vantu vaneunyanzvi hwezveutano vanounganidza vantu vachivadzidzisa maererano nezveutano kuti vagare vakagadzirira huye vakazvidzivirira kuti vasabatwa nezvirwere mukurarama.

Vantu vane hunyanzvi wezve utano , vanobatsira vantu kuti vagare vane hutano hwakanaka uyezve kuitira kuti , ntaraunda dzisava nevanhu vonorwara.

Mapoka anoona nezvehutano hwevantu vanova kurudzirai kuti vagare vakazvidzivirira maererano nezvirwere uyezve kuvapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere.

Vantu vanoona nezveutano hwevantu vanobatsire vantu kuvaisira mvura munzvimbo dzavo dzavanenge vechigara, kuti vantu vakwanise kumwa mvura dzakachena uyezve kuti vakwanise kushambe nyara kuti vasabatwa nezvirwere.

Vanoiona nezvehutano wevantu vanosisa kuvabatsira nekuvacherera mvura kuti vakwanise kuwana mvura yakachena kuti vagare vasina zvirwere zvinova dzima mukati memwiri.

Boka rinoona nezveutano rinopakurira vanhu mazano echenjedzo kuvanhu kuti vagare vakazvidzivirira maererano nezvirwere kuti vakwanise kurarama upenyu hwakanaka uye vaine utano hwakanaka.

Vantu vanodzidziswa maererano nezvirwere kuti vagare vakagadzirira kurwisana nezvirwere kuti vasabatwa nezvirwere mumukurarama kwavo vagare vaine hutano hwakanaka.

Vanhu vezveunyanzvi nezveutano vanoudza ntaraunda kuti igadzire zvigadzirwa dzinodetsera ntaraunda mukudzivirire zvirwere zvakafanana nekugadzira mvura, panobude mvura kuti vantu vakwanise kushambe nyara vasasangane nezvirwere mukurarama.

Vantu vanoziva nezveutano vanobhiire vantu maererano nezvirwere kuti vantu vagare vakagadzirira. Uyezve avabatwi ngezvirwere nekuti vanenge vapihwa mazano.

Boka rinoziwa nezvehutano rinounganidza mhomho yevantu vechiipanga mazanu kutiria kuti vagare vame huchenjeri marerano nehuu nezvirwere zvingangofamba mukati mwevantu.

Nharaunda inosise kunge inenguwa yayinounganidza mhomho yevantu ichipanga mazano uyezve kuionesa mairirano nemukuhlani ingango bata vantu.

Madhokodhera pamwechete nevantu vane unyanzvi maererano nezvirwere vanobatsira mhomho yevantu munharaunda pakudzivirira mikohlana.

Zvigadzirwa zvinobatsira madhokoteya uyezve vantu kuti vapone maererano nemikhulana inenge ichidzimbikana muvanhu yakasiyana siyana.

Ntaraunda inounganidzwa yechipangwa mazano maererano nemikuhlano inobata vantu kuti vagare vakangwara uyezve vanzvengeswe mumikuhlana ingangofamba.

Vantu vanoona ngezvehutano vanofanira kubatsira antu Vaya vane zvirwere zvepfungwa kuti vawanewo ribatsiro vagare vane hutano hwakanaka uye vakwanisewo kurarama nguwa yakakura.

Vane hunyanzvi hwezveutano vanosise kubatsire vantu vanotambudzika ngezvirwere zvemukati mwemumeiri kuti vakwanise kuporeswa uyezve kuti vakwanisewo kurarama nguwa yakakura .

Vantu vanodzimbikana nezvirwere zvemukati vanosise kupuwa rubatsiro nevantu kuti vakwanise kuwanawo hupenyu hwakanaka uyehe kuva nehupenyu hwakareba.

Vantu vanogara vayine zvirwere zvepfungwa, vanosise kugara vachibatsirwa kuti vakwanise kurarama upenyu wakakura, uye kuti vasasangana nenjodzi dzinowakuwadza.

Pavantu vanoona nezveutano, wanofamba wachidzidzisa uyezve kuporesa vantu vanenge vachirwara, vanenge vane mikuhlana yakasiyana-siyana mundaraunda.

Vantu vane dambudziko renjwere kana kudzimbikana kwemukati mwenyama vanopiwa mazano nemadhokodhetera kuti vakwanise kurarama zvakanaka.

Ndau inoongororwa nekuporesa zvirwere zvavantu, uyezve kutiva kwevantu mushonga kuti vakanise kudzivirira zvirwere mukati memwiri dzavo, uye kuti vagare vaine huta hwakanaka.

Ndau inoongororwa nekuporeswa kwezvirwere zvevantu mukati memwiri uye zvee kupihwa kwevanhu mishonga kuti vakwanise kugara vachizvidzivirira zvirwere kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Ndau inoongororwa nokoporeswa wanhu wanenge waine zvirwere zvakasiyana siyana uyezve kupuhwa mishonga inoita kuti vanhu wagare waine hutano hwakanaka mukurarama kwawo kwawanoita.

Ndau ino ongororwa neku poreswa kwe zvirwere zvino dzimbikana nazvo vantu uyezve kupihwa mushonga kuti vakwanise kugara vaine hutanho wakanaka uyezve vakwanise kurarama nguva yakakura.

Vantu tinosise kuende kuzvipatara uko kwatinondoongororwa zvirwere uyezve kuporeswa nekupihwa mishonga kuti tizvidzivirire muzvirwere zvingatibata mukurarama kwedu kuti tigare tiine hutano hwakanaka.

Ndau inoongororwa nekurapwa kwezvirwere uyezve kupihwa kwevanhu mishonga kuti vaone kuzvidzivirira pamusoro pezvirwere eku zvinoabata mukurarama.

Ndau inoongororwa nokuporeswa zvirwere mukati memwiri dzevantu kuti vagare vaineutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama nguva yakakura.

Ndau inowongororwa nekuporeswa kwezvirwere uyezve kupiwa kwevanhu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvanenge vachidzimbikana nazvo kuti vagare vane hutano.

Ndau inoongororwa nekuporesa vantu mumikuhlana yavanenge vanayo uyezve kupihwa mishonga noruzivo kuti vakwanise kunzvengeswa mumikuhlana yavanenge vanayo.

Ndau inoongororwa nekuporeswa kwevantu uyezve kudzidziswa nekupangwe mazano maererano nezvirwere zvinobata vantu munharaunda.

Ndau inoongororwa hutano hwevantu uyezve kurapwa kwevanhu pamwechete nekupiwa mitombo yekuti vabatsirike.

Ndau inoonekwa nezveutano hwevantu uyezve inorapwa zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vantu mukurarama.

Kudzidza kwevantu maererano neutano kwakanakire kuti vantu vanogara vachiziva maererano nezvirwere uyezve havazokurumidzi kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana.

Vantu vanodzidziswe kugadzira mushonga nevanhu vane unyanzvi nezvemishonga, kuti vakwanise kubatsira vantu vanenge vachidzimbikana nezvirwere zvakasiyana-siyana, kuti vave neupenyu hwakakura .

Madhokotera vano unganidza mhomho ye vandu vachi ipanga mazano uye zve kuipa chechenjedzo maererano nezvirwere zvingango famba mukati mwekurarama.

Boka rinoona nezveutano runokurudzire antu, uye kuvapa mazano ekudziviririra zvirwere kuti vakwanise kurarama nguva yakakura vasina zvirwere zvinovadzimba mukati memwiri.

Vantu vanosisa kugara vakazvidzivirira pamusoro pezvirwere kuti vakwanise kurarama hupenyu kwakakura uye kugara vane hutano hwakanaka mukati memwiri dzawo.

Vantu vanosise kugara vaine mazano uyezve vakangwarira kusabatwa nezvirwere izvo zvinobatsira kuti ndaraunda inogara iine vanhu vane hutano kwakakwana.

Vantu vanoona ngezveutano vanosise kubatsira vantu pakuongorora zvirwere zviri mukati mwenyama dzavo kuti vagare vachiziva uyezve kuti vazive mishonga yekushandisa kuti vazvidzivirira.

Kugara kwevantu wakagadzirira zvirwere uye kunge vaineruzivi yezvirwere uye kunge vaneruzivo rwezvirwere zvinobatsira nharaunda kuti hayibatwi nezvirwere vantuvemo vanogara vanehutano hwakanaka.

Kuva namazano uyezve kuva neruzivo maererano nezvehutano. Kunobatsira kuti muntu anogara ane hungwaru pazvirwere zvingangomubata mukurarama.

Kugara kwevantu vanehuchenjeri maererano nemikuhlana kunobatsira kuti vantu vanogara vakangwara uyezve havakurumidzi kubatwa ngemukuhlana.

Ndau inoongororwa nekuponeswa kwevantu uyezve kupihwa kwevanhu mishonga kuti vakwanise kudziirirwa zvirwere zvavanenge vainazvo kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba .

Ndau inoongororwa nekuporeswa zvirwere mumwiri dzevantu, uyezve kupihwa mishonga kuti vakwanise kudzivirira zvirwere, zvavanenge vachi dzimbikana nazvo, zvinobatsira kuti vakwanise kurarama nguva yakakura.

Ndau inoongororwa nekuporeswa zvirwere, uyezve kupa vantu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvavanonga vachidzimbikana nazvo mukati memwiri dzavo.

Ndau inoongororwa nekurapwa kwevantu vanenge vaine zvirwere uyezve kuti vanhu vagare vaine utano hwakanaka mukurarama kwavo.

Ndau dzinoongororwa nokuporeswa vanhu zvirwere zvakasiyana-siyana, dzinofanira kunge dziri ndau dzine zvikwanisiro, zvinokwanisa kuporesa vantu muzvirwere zvavanonge vainazvo mukurarama.

Ndau inoongororwa nekuporeswa zvirwere zvevanthu uyezve kupihwa kwevanthu mishonga inorapa zvirwere zvavanenge vanazvo mukurarama kwavo .

Ndau inoongororwa nekuporesa zvirwere zvevanhu uyezve kupihwa mishonga kuti vanhu vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvavanonga vainazvo mumwiri dzawo kuti vagare vainehutano hwakanaka.

Ndau inoongororwa nekuporeswa zvirwere zvemwiri iyo inobatsira vantu kuti vawane mishonga uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba vasina zvirwere mukati mwemwiri dzawo.

Ndau inowongororwa nekuporeswa zvirwere zvinodzimbikana nazvo vantu uyezve kupihwa mishonga juti vakwanise kudzivirira zvirwere mukati mwemiri.

Ndau inoongororwa pamwechete nekuponeswa antu muzvirwere zvakasiyana-siyana uyezve kupa vantu mishonga vanenge vachirwara kuti vave nehutano hwakanaka mukurarama kwavo.

Mundau inoongororwa zvirwere uyezve inoporeswa vantu kana vachirwara uye zve kupiwa mishonga kuti mwiri yavo igare iine utano hwakanaka.

Ndau inoongororwa zvirwere mukati uyezve kupiwa kwevantu mishonga kuti vakwanise kudzivirira zvirwere inotikosbers kuti tinoramba tine hutano hwakanaka.

Ndau dzinoongororwa nekuporesa kwevantu maererano nemikuhlani yavanenge vachidzindikana nayo mukati memwiri uyezve kupihwa mishonga kuti vaone kupora.

Ndau inoongororwa uyezve kuporeswa kwevantu, inofanire kunge yakachena inehutsanana pamwechete kuva ine mitombo inobatsira vantu kana vachinge vaine mikuhlana.

Ndawo inowongororwa nekuporeswa kwezvirwere zvakasiyana siyana uyezve zvinoita kuti vantu vawane mitombo yekuti vapore kana vachirwara.

Kuongororwa utano kuzvibhehleya kwakanakira kuti muntu anogara ane utano hwakanaka uyezve angagari eidzimbikana mukati.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve ndau inoporeswa vanhu mikuhlana yavanenge vachidzimbikana nayo.

Ndau inorapirwa varwere uyezve ndau yewanokwanise kubatsirwa nekuwane mitombo yezvirwere zvevanonga vechidzimbikana nazvo.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kuti vantu vakwanise kuwana mishonga, vakwanise kuzvizwirira mairirano nezvirwere zvavanonga vainazvo inotibatsira kuti tive nehutano hwakanaka.

Ndau inogadzirwa nokuongorora mishonga uyezve kupa vanhu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvavanenge vachidzimbikana nazvo mukati mwemwiri.

Mundau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga, uyezve ndau inopihwa vanhu mishonga, vaya vanonga vaine zvirwere kuti vakwanise kuzvidzivirira, vakwanise kurarama nguwa yakakura.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupa vantu mishonga vaya vanodzimbikana nezvirwere zvakasiyana siyana kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Urapi wekurapa zvirwere zvemukati unofanira kuitwa nemwazvo uye zvee kana paine michini yemhando dzepamusoro kuti wakwanise kuongorora zvirwere, wakwanise kuporesa vantu.

Kuongororwa nekuporesa zvirwere zvemukati memwiri kunotibatsira kuti tinokwanisa kurarama nguwa refu uye tiyine hutano hwakanaka, tisina zvirwere zvinotidzimba mukati memwiri.

Kuongororwa nekuporeswa zvirwere zvemukati mwemwiri zvinoti batsira kuti tigare tine hutano hwakanaka uyezve kuti tirarame nguwa yakakura tisina zvinotidzimba mukati mwenyama.

Urapi wemapundu nezvirwere zvemukati kunobatsira vandu kuti vavenehutano hwakanaka uyezve vanokwanisa kurarama nguva yakareba nekuti vanenge vachipuhwa mushonga unoenderana nezvirwere zvavange vainazvo

Madhokotera vanowongorora nekurapa zvirwere zvemukati vachishandisa michini yemhando dzepamusoro soro zvichibatsira kuti vakwanise kupa vantu mishonga inoenderana nezvavanenge vachirwara

Murapi wemukati unobatsira vanhu kuti vararame vasina zvirwere zvinovadzimba mukati mwemwiri dzavo uyezve kuti vakwanise kurarama nguva yakakura.

Urapi hwekurapa mapundu nezvirwere zvemukati zvinoita kuti muiri upere simba. Zvinotibatsira kuti vantu vagare vaine hutano hwakanaka.

Vantu vanokurudzirwa kurya muchero unobatsire vantu uyezve ine mitombo inokwanisa kurapa zvirwere zvemwiri kuti vantu vawone utano hwakanaka uyezve vakwanise kurarama nguwa yakareba.

Kudzidziswa nekuongororwa kwezvirwere zvemukati memwiri kunobatsira vantu kuti vagare vane hutano hwakanaka uyezve avazodzimbikani nezvimwe zvirwere mukurarama kwawo.

Murapwi we zvirwere zve mukati uno sise ku ongororwa ne michini dze mhando yepa musoro kuti vanorapa vakwanise kurapa ne mazvo uyezve vakwanise kupa vantu mushonga ino enderana ne zvirwere zva vainenge vainazvo.

Madhokodhera anoshandisa zvigadzirwa kuporesa vantu, vanenge vaine zvirwere mukati mwemwiri dzavo kuti vakurumidze kupora, uyezve zvinoita kuti madhokodhera akasire kurapa vantu.

Vantu vane hunyanzvi hwezveutano vanodzivirira vantu vanenge vachidzimbikana nezvirwere zvemukati kuti vakwanise kuraramawo nguwa yakakura uye vawane utano hwakanaka.

Kuongororwa nekuporeswa kwezvirwere zvemukati memuviri kunotibatsira kuti tigare tine hutano hwakana uyezve kuti tikwanise kurarama nguva yakakura.

Ndau yekunzvera zvirwere zvemwiri uyezve nekuporesa kwevanthu zvirwere zvavanenge vainazvo mukati memwiri dzavo zvinoita kuti vanthu vagare vaine utano hwakanaka.

Mundawo inowongororwa zvirwere zvemukati memuiri uye, zvekuporeswa kwevantu ,inotibatsira kuti tigare tinehutano hwakanaka, uyezve kuti tikwanise kurarama nguwa hombe.

Ndau yekuongorora nekuporesa zvirwere zvemukati memuiri uye inoita kuti vantu kugara vachiziya zvirwere zvavanotambudzika nazvo mukati memuiri dzavo.

Ndau inoongororwa utano hweantu uyezve kuporeswa kwevanhu vanorwara vachipihwa mishonga inoita kuti vawe nehutano hwakanaka mukurarama.

Ndau inoongororwa zvirwere zvemukati mwemwiri uyezve kuporeswa kwevantu vanenge vachirwara nemadhokotera vanenge vaine michini dzemhando yepamusoro inokwanisa kuongorora zviri mukati.

Ndau yekunzvera mhepo dzemumwiri nekuona zvirwere inotibatsira kuti vantu tinogara techiziva zvirwere zvatinenge tiinazvo mukati memwiri dzedu.

Musha vekushaziya nguvo nokuongorora zvirwere zvimwe zvinobata antu mukurarama, uyezve kuzviporesa kwachona.

Mhatso yekuongorora kana kuringisa mitezo yevantu uyezve kuhariswa kwemitombo yeupenyu kuvantu vanorwara.

Chivakwa ,chinoongororwa nekutsvagwa kwezvirwere muvantu vasinga nyatsi kunzwa zvakanaka mumuiri yavo.

Kugadzira mushonga kwakanaka, asi tinofana kunge takapfeka mbatya dzakahlamburuka kuitira kuti patinenge tichigadzira mishonga paye, makhemikhari atinenge tichishandisa asazotikuwadza kutishatira mukati memwiri.

Utano hwaamai nomwana uyezve kutsinhira, kunasira njira yokurera mwana zvinobatsira vantu kuti vakwanise kuva vaine hutano hwakanaka mukurarama.

Kuchengeta mai nemwana kuti vave neupenyu hwakanaka ndizvo zvinobatsira vantu muntaraunda kuti vabe neutano hwakanaka uyezve vakure vasika zvirwere zvinovabata mukati mwekurarama.

Muntaraunda inosise kunge iine ndau inobatsirwa vana pamwe chete nana mai vachona kuti vawane kurarama kwakanaka.

Zvigadzirwa zvinooshandiswa nemadhokotera pakuongorora nokuporesa vanthu, izvo zvinobatsira kuti vanthu vakurumidze kurapwa, uyezve kuti vakwanise kugara, vaine hutano hwakanaka.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokodhera pakurapa vanhu ,uyezve zvinovabatsira kuti vayite basa ravo ngemwazvo uye vakurumidze kupedza kurapa vanhu, munguva iripo.

Zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinoshandiswa nemadhogodheya pakuongorora zvirwere, uye pakuporesa zvirwere zvinenge zvichidzimbikana nevantu. Zvinotibatsira kuti vantu vave vane hutano hwakanaka, uyezve madhokotera vakwanise kuita basa ravo nemwazvo.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokotera pakuporesa antu. Zvinotibatsira pakuti tinova tine hupenyu hwakanaka, uyezve madhogodheya anokwanisa kuita basa ravo nemazvo vasingaposhi.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nevanhu uye madhokotera mukuporesa vantu vanenge vaine zvirwere kuti vakwanise kurarama uyezve kuti vave neutano hwakanaka mukurarama kwavo.

Madhogodhera anoshandisa zvigadzirwa zvinoite kuti vakwanise kuite basa nemazvo, uyezve kuti vaite basa nguva duku vakwanise kuporesa vantu nenguva yakanaka. Zvinhu zvinoita kuti vantu vave nehutano hwakanaka.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokodhera pakuongorora nekuporese zvirwere mukati memwiri dzavanthu kuti vagare vaine utano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakakura.

Zvigadzirwa zvinogadzirwa kushandiswa nemadokokera pakuporesa vantu izvo zvinovabatsira kuti vaite basa nemazvo uye munguva dukuduku pasina kukwadza vantu.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokothera pakuongorora nekuporesa vantu, uyezve kuti vantu vakwanise kupora panguwa doko-doko, zvinobatsira vantu kuti vakwanise kurarama upenyu hwakakura.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa ngemadhokothera pakurapa vantu zvinobatsira pakuti vanokwanisa kuita basa ravo nemwazvo uyezve kuita basa nenguwa duku duku izvo zvinobatsira upenyu hwavantu kuti vasafa uyezve vave neupenyu hwakanaka.

Zvigadzirwa zvinogadzirirwa vanorwara kuti vave neupenyu hwakanaka zvinobatsira vantu kuti vave vaine hutano hwakanaka. uyezve vakwanise kurarama nguva yakareba vasina zvirwere zvinovabata.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhogodheya pakuongorora nekuporesa varwere, zvinobatsira vantu kuti vawane utano hwakanaka uyezve vakwanise kurarama nguwa yakareba.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa ngemadhokodhera pakuongorora zvirwere mumuwiri dzavantu zvinobatsira vantu kuti vakurumidze kupora uyezve madhokotera vaite basa ngemazvo.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokotera pakuongorora nepakuporesa zverwere mumwiri dzevanhu zvinotibatsira uyezve zvinobatsira madhokotera kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo uyezve kuti vakwanise kuziva zvirikudzimba vanhu mukati mwenyama.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokoteya pakuongorora nokuporesa zvirwere mukati mwemwiri dzavantu. Inotibatsira kuti tive tiine hutano hwakanaka, uyezve kuti tirarame nguva refu.

Zvigadzirwa zvinogadzirirwa madhokotera pakuporesa vantu zvinotikoshera kuti madhokota vanoita basa ravo nemwazvo uyezve avakwanisi kuzoita kuzoporesa vanhu zvisizvo.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhogodhera pakuporesa vantu uyezve kushandiswa pavarwere vanenge vachirwara kuti vakurumidze kupora zvinobatsira kuti madhogodheya vanoite basa munguva duku duku.

Zvigadzirwa zvinogadzirirwa nadhokodhera kuti vakwanise kuporesa vantu uyezve kuti vakwanise kuita basa ravo nemwazvo zvinobatsira vantu kuti vakwanise kurapwa vawane upenyu hwakanaka uye vawane hutano hwakanaka.

Vantu vane hunyanzvi hwezve utano vano gadzira zvi gadzirwa zvino batsira vantu vanenge vechi rwara uyezve madhokotera kuti vakwanise kurapa vanhu munguva duku duku.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa ngemadhokotera pakuporesa vantu zvinotibatsira kuti tinova tiine hutano hwakanaka uyezve tinorapwa zvakanaka pasina zvinotikuvadza.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa ngemadhokodheya uyezve pakuporesa vantu, zvakanakire kuti vantu vanorapwa munguva duku-duku uyezve madhokodheya avazoiti basa rakanyanya kuwanda.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa namadhogodhera pakuongorora, uyezve pakuporesa vantu pamikuhlana yavanenge vachidzimbikana nayo.

Zvigadzirwa zvinogadzirirwa madhogodheya pakuita basa uyezve pakuti vaite basa munguva duku, zvinotibatsira kuti vantu havazogari nguva yakareba varimuchipatara.

Zvigadzirwa zvinoporesa vanhu uyezve zvinoshandiswa nemadhokotera kuporesa vanhu pamwechete nekuita basa nemazvo rokuporesa vantu.

Zvigadzirwa zvinogadzirwa kushandiswa kune vanorwara uyezve zvinobatsira madhokodhera kana vachiita basa ravo kuti vakurumidze kuporesa vantu.

Zvigadzirwa zvinobatsira varwere mukupona kwavo, zvakanakire pakuti vanogara vane hutano hwakanaka uyezve havangagari vachidzimbikana.

Zvigadzirwa zvinogadzirirwa madhokotera kuti vakwanise kuongorora hutano hwevantu hueyzve kuvabatsira kuti vapore munguwa duku duku.

Zvigadzirwa zvinogadzirwa kubatsira avo vane matambudziko akasiyana-siyana zvinovabatsira kuti vakwanise kurarama zvakanaka muupenyu hwavo uye vanova vaneutano hwakanaka.

Madhokotere vanogadzira zvigadzirwa zvinodetsera vantu vanorwara uyezve kudetsere ivo pakuita basa ravo kuti riite nyore uyezve vantu vanokurumidza kupora.

Zvigadzirwa zvinoongorora hutano hweantu uyezve zvinobatsire madhokodheya kurapa varwere uyezve zvichivabatsira kuita basa ngemwazvo.

Zvigadxirea zvinogadzirirwa vantu vanorwara, zvakavanakire pakuti, vanogara vane hutano hwakanaka , zvakafanana nezvihlayo zvekufambisa.

Zvigadzirwa zvinoshandiswe ngemadhokodheya pakuporese vantu zvakanakire pakuti vanoite basa rekurapa nguwa duku duku.

Zvigadzirwa zvokurapisa zvinobatsira kune vanorwara kuti varapwe zvakanaka, uyezve zvinobatsira kuti varapwe munguva duku-duku.

Vantu vanosisa kujaira kushandisa mishonga kuitira kuti vagare vane hutano hwakanaka uyezve zvinovabatsira kuti zvirwere azvingazovabati bati mumazuva avo ekurarama.

Mishonga inoshandiswa nevanhu kurapa zvirwere zvavo inenge iri mishonga yakaongororwa nevane unzvanzvi hwezveutano uyezve vanokurudzirwa kuti vaishandise kuti vaone hutano hwakanaka.

Kushandiswa kwemishonga kunobatsira vanthu kuti vagare vaine utano hwakanaka, vasina zvirwere zvinovadzimba mukati memwiri izvo zvinoita kuti vanthu vararame nguwa yakakura.

Kushandisa mishonga yakasiyana siyana kuzvidzivirira maererano nezvirwere kunobatsira vantu kuti vave vaine utano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakakura

Tinokurudzirwa kuramba tichishandisa mishonga yakasiyana siyana kudzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzedu kuti tigare tine hutano hwakakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama nguva yakakura.

Madhokotera vanosise kukurudzira vantu kushandise mishonga nemapirizi kuti vadzivirire zvirwere, izvo zvinovabatsira kuti vararame upenyu hwakakura vaine utano hwakanaka.

Vantu vanokuridzirwa kushandisa mushonga kuti vakwanise kurarama vaineutano wakanaka uyezve kuti vawane nguva yekurarama yakakura vasina zvinovatambudza mukati memwiri.

Kushandiswa kwemishinga nemapirizi kuno paridzira antu kuti agare ane hutano hwakanaka vasina zvirwere zvavainga vanazvo mukati memwiri uyezve vakwanise kurarama nguwa yakakura.

Madhokodheya anosisa kupa antu mishonga kuti antu akwanise kurarama nguwa yakareba aine hutano hwakanaka uyezve zvinobatsira vantu kuti vasave vane zvirwere zvinovasimba mukurarama kwawo.

Madhokodhera vanosise kupe vanthu mushonga nemapiritsi kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere mukati memwiri dzavo kuti vakwanise kugara vaine hutano hwakanaka uyezve vakwanise kurarama nguwa refu.

Vanthu vanokurudzirwe kubaiwa majekiseni kuti vakwanise kurarama vasina zvirwere mukati dzemwiri dzawo uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa refu vasina zvirwere.

Vantu vanokurudzirwe kushandise mapiritsi nemishonga kuti vakwanise kudziirira zvirwere zvevanenge vainazvo, uyezve kuti vakwanise kurarama nguva yakareba, vasina zvirwere zvinovadzimba mukati memwiri.

Madhokodhera vanokurudzira vantu kushandisa mishonga, uyezve vanosisa kupa vantu mishonga kuti vamwe vadzivirire zvirwere mukati mekurarama kwavo, kuti vave nehupenyu hwakakura.

Vantu vanokurudzirwe kushandise mishonga nemaphirizi kudzivirire zvirwere mukati mwemwiri. Kuti vantu vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vararame nguva yakakura.

Madhokodhera vanoshandisa mishonga yakasiyana-siyana. Inobatsira vantu kuti vave nehutano hwakanaka uyezve vakwanise kurarama nguva yakareba.

Madhokodhera vanopa vantu mishonga, kuti vamwe vaone kuporeswa mwiri yavo, uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba nekuti vakanga vaine zvirwere vanhu avararami nguwa yakakura.

Boka rinoona ngezveutano tinokuridzira vanhu kuti vagare vechishandisa mishonga iyo inokwanisa kudzivirira zvirwere mukati mwemiri dzavo kuti vagare vaine utano hwakanaka.

Kushandiswa kwemishonga kunobatsira kuti vantu, vagare vaine hutano hwakanaka ,uyezve vave nenguwa yakareba yekurarama vasina zvirwere zvingavabata mukurarama.

Kushandiswa kwemi shonga nema pirisyi kuno batsira hutanho hwevanhu kuti vave vaini huyano hwaka naka uyezve vandu vano kwanise kurarama hupenyu hwaka reba nekuti vanenge vaine hutano hwakanaka.

Tinokurudzirwa kuramba techishandisa mushonga nemaphirizi kuti tidzivirire zvirwere mukati memwiri dzedu kuti tigare tine hutano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama hupenyu hwakakura.

Kupihwa kwe vanhu ma pilisi ne mishonga ku zvibatara kuno tibatsira kuti tigare tine utano hwaka naka uyezve kuti tikwanisa kurarama nguva yakakura.

Vantu vanokurudzirwe kushandise mishonga kudzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzavo. Kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba.

Vanhu vanokurudzirwa kuti vashandise mushonga kuti vaive vanehupenyu hwakanaka. Uyezve, kuti vararame nguwa yakareba vasina zvirwere zvinovatambudza mukati memwiri, kuti vave vayinehutano hwakanaka.

Kushandiswa kwemishonga yakasiyana siyana kunobatsira vantu kuti vagare vane utano hwakanaka uyezve kuti vantu vakwanise kurarama nguwa yakareba.

Vandu vanokurudzirwa kushandisa mishonga pamwe chete nemapritsi kuti vakwanise kuzvidivirira pamusoro pezvirwere zvavanenge vachidimbikana nazvo mukati mwemuwiri dzavo kuti vagare vaine utano wakanaka.

Vantu vanopihwa mitombo nemadhokodhera kuti vashandise uyezve kuti vakwanise kurarama nguva yakareba vasina zvirwere zvingawabata uyezve vange vaune hutano hwakanaka.

Madhokodheya vanotipa mishonga nemapirizi kuti tikwanise kuzvidzivirira zvirwere mukati memwiri medu Maari mune hutano hwakanaka Zvekuti tikwanise kurarama nguwa yakakura.

Maphiritsi nemishonga zvinokurudzirwa kuti vantu vashandise ,kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise, kurarama nguva yakakura ,pasina zvinovadzimba mukati mwemwiri .

Madhokodheyaa anokurudziraa vantu kuti vashandise mishonga kuti vakwanise kuzvidziviriraa pamusoro pezvirwere, kuti vakwanise kurarama nguva yakareba vasina zvirwere zvinovadzimba mukati memuviri.

Madhokodheya anopa antu mushonga pamwe chete nekukurudzira kuti vashandise mushonga kudzivirira zvirwere zvavanenge vainazvo izvo zvinodetsera ntaraunda kuti ive ine vanhu vane hutano uyezve pasina anorwara.

Madhokodheya vanopa vanhu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira maererano nezvirwere zvavanenge vachidzimbikana nazvo mukati mwemwiri kuti vagare vaine utano hwakanaka.

Vantu vanoshandisa mishonga yakasiyana siyana kurapa mwiri dzavo uyezve avazogari vaine hutano husina kunaka nekuti vanenge vachishandisa mishonga.

Kushandiswa kwemushonga nemapiritsi kunotinatsira kuti tive tine hutano hwakanaka uyezve tikwanise kurarama hupenyu hwakakura tisina zvirwere zvatinodzimbikana nazvo mukati memwiri.

Madhokodhera anotikurudzira kuti tiishandise mishonga kudzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzedu kuti tigare tine utano hwakanaka uyezve kuti tirarame nguwa yakakura.

Tinokurudzirwe kushandise mishonga yakasiyana siyana iyi inotibatsira kudzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzedu kuti tigare tiine hutano hwakanaka uyezve kuti tirarame nguwa refu.

Kushandiswa kwemishonga yakasiyana siyana maererano nezvirwere zvinenge zvichibata vantu inotibatsira kuti tinova tiine hutano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama hupenyu hwakakura.

Kushandiswa kwemishonga nemapirizi kunotibatsira kuti tigare tiine hutano hwakanaka uyezve tikwanise kurarama nguwa refu tiine zvirwere mukati mwemwiri dzedu.

Vanhu vanosise kukurudzirwa kuti vashandise pamwechete nemapirizi kuzvidziwirira zvirwere zvavanenge vainazvo kuti vakwanise kurarama hupenyu kwakakura.

Kushandiswa kwemishonga kunotibatsira vanhu kuti tigare tiine hutano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kutarama nguva yakakura tisina zvirwere mukati memwiri dzedu.

Madhokodheya vanokurudzirwa kupe vanhu mishonga pamwechete nemapilizi kuti vakwanise kumwa vadzivirire zvirwere mukati mwemwiri kuti vakwanise kugara vaine utano hwakanaka.

Mishonga inotibatsira kudzivirire zvirwere mukati mwemuviri inotibatsira kuti tive tine utano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama nguva yakakura.

Madhokodheya vanokurudzira vantu kuti vashandise mishonga kuti vagare vaneutano hwakanaka uyezve vakwanise kurarama nguwa yakakura vasina zvirwere mukati mwenyama.

Vantu vanokurudzirwa kuti vashandise mishonga namapirizi kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvavanenge vachidzimbikana nazvo mukati mwemwiri dzavo kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Madhokodheya vanokurudzira vantu kuti vashandise mushonga uyezve kumwa maphirizi kuti vakwanise kuzvidzivirira pamusoro pezvirwere zvavanonga veidzimbikana nazvo mukati mwemiri dzavo.

Vantu vanokurudzirwe kushandisa mishonga kuti vagare vachizvidziwirira pamusoro pezvirwere kuti vakwanise kugara vaine utano hwakanaka uyezve kurarama nguwa yakareba.

Madhokodheya vanosisa kuona vantu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira maererano nezvirwere zvavanenge vachidzivikanwa nazvo mukati memuviri kuti vakwanise kurarama hupenyu hwakakura.

Vantu vanokurudzirwa kugara vachishandisa mishonga nemapirizi. Kuti vakwanise kugara vachizvidziirira pamusoro pezvirwere zvinovabata mukati mwemwiri dzawo. Kuti vakwanise kurarama vaine utano hwakanaka.

Maphirisi nemishonga yakasiyana-siyana inobatsira vantu kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama vasina zvirwere zvinovadzimba mukati memuiri.

Vantu vane unanyanzvi hwekuziya maererano nemikhuhlana vano famba vachipa vantu mitombo kuti vantu vabude mumatambudziko ekurwara.

Kuva nemitombo uyezvee kuziva mitombo kwakanakire kuti vandu havazobatwi nemikhuhlane kwenguva yakareba vanokurumidza kupiwa kuti vapore.

Vantu vanokurudzirwa kushandisa mishonga mukugezwa kwenyara kuitira kuti vasabatwa ngemikhuhlani yakawanda pavanenge vachidya zvidyiwa.

Mapilizi akanakire kuti anoporesa vantu mumikhuhlani yavanenge vachidzimbikanaa nayo mukurarama kwavanonga vachiita saka vanofanire kunge vachiona mapilizi kuti vaone kupora vararame zvakanaka

Vantu vanenge vaine matambudziko kana kuti vanenge vaine mukhuhlane vanokurudzirwa kuti vamwe mushonga kana mapiritsi kuti vaone kuporeswa pakudzimbikana kwavanenge vachiita.

Zvipatara zvinosise kunge zviine mitombo yakasiyana-siyana. Inobatsira vantu kana vakanga vabatwa ngezvirwere zvakasiyana mukurarama kwavo.

Kushandisa mitombo kana uchirwara, kunoitira kuti muntu akasire kupora, muntu asaramba achidzimbikana nemikhuhlana yakasiyana-siyana.

Urapi wemazuwa ano hunokumanisira majekiseni neimwewo mitombo inogadzirwa ngemumbuti.

Kudzivirirwa kwezvirwere zvemikati kunobatsira vantu kuti vave vaine hutano hwakanaka uyezve wakwanise kurarama nguva yakareba vasina zvinovatambudza mukati mwemwiri dzavo.

Madhokotera vane hunyanzvi maererano nezveutano vanorapa vana uyezve kupa vana mushonga kuti vakure vane hutano hwakanaka uyezve vasabatwa ngezvimwe zvirwere mukurarama.

Zvipatara zvakatikoshera kuti tinokwanisa kurapwa uyezve kudzivirira zvirwere zvinotibata mukurarama kuti tive neutano hwakanaka huye tikwanise kurarama nguva yakakura.

Varumbwana vanobatwa ngemikhuhlani yakasiyana siyana ingada kuongororwa ngemadhokotera kuti vakurumidzwe kuporeswa uyezve kuti vararame zvakanaka .

Boka rinoona ngezvemitombo pamwechete nemikhuhlana inobata vechidiki uyezve kuita matiritimendi achona.

Vanoona nezvehutano hwentu vanovabatsira nekuongorora zvirwere mukati memwiri dzavo. Kuti vantu vakwanise kurarama vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vararame upenyu hwakanaka.

Vantu vanokwanise, kuongorora uyezve kuponesa zvirwere zvinodzimba vantu mukati memwiri dzavo, vanotikoshera kuti tinogara tiine hutano hwakanaka uye kuti tikwanise kurarama nguwa refu.

Ku ongororwa kwezvirwere nemichina yemhando dzepamsoro, kunobatsira kuti madhokotera vawe neruzivo rwakanaka mayererano nezvirwere zvinonge bata vantu, uyezve kuti vawoneke vaporesa nemishonga kwayo.

Mishini yemhando yepamusorosoro inoshandiswe kuongorora zvirwere zvemukati uyezve zvirwere zvinobata vantu zvinoita kuti madhokdheya vakurumidze kuite basa uye aziye zviri kurwadza vantu.

Vanoona nezveutano vanodzivirirwa zvirwere kuvantu kuti vagare vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa refu vasina zvirwere mukati mwemwiri dzavo.

Madhokotera nevehunyanzvi hwekuziya maererano nemikuhlana vanobatsira vanhu munharaunda nekuvadzivirira kuti vapore mumikuhlana yavanenge vanayo.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga, uyezve kupa vantu mishonga kune vaye vanenge vachidzimbikana nezvirwere zvakasiyana-siyana. Kuti vakwanise kurarama hupenyu hwakakura.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga yakasiyana siyana uyezve ndau inopihwa vanorwara mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvavanenge vainazvo.

Ndau ino gadzirwa pamwe chete neku wongorora kwemishonga, uyezve kupa vanhu mushonga kune vaya vane zvirwere, kuti vakwanise kurarama upenyu hwakanaka, izvo zvino batsira vanhu mukurarama kwavo.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupihwa kwevantu mishonga vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana kuti vagare vane hutano hwakanaka mukurarama kwawo.

Ndau inowongororwa ngekugadzirwa kwemishonga, uyezve nkupa vantu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvavanenge vechidzimbikana nazvo mukati memuiri dzavo kuti vavenehutano hwakanaka.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupa mishonga kune vanorwara kuti vakwanise kudzivirira zvirwere mukati memwiiri dzavo kuti vagare vaine utano hwakanaka.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupiro kupa vantu mushonga kuti vazvidzivirire muzvirwere zvakasiyana siyana zvavanenge vachidzimbikana nazvo mukati yemwiri dzavo.

Mundau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupa vanhu mishonga kune vaye vanenge vachidzimbikana nezvirwere zvakasiyanasiyana mumwiri dzavo kuti vagare vaine utano hwakanaka.

Ndau inoongororwaa nokugadzirwa kwomushonga uyezve kupa vantu mushonga vaye vanozikanwe nezvirwere zvakasiyana-siyana mukati memwiviri dzavo kuti vakwanise kugara vaine hutano hwakanaka.

Ndau inochengetwa pamwe chete nekuongororwa kugadzirwa kwemishonga uyezve kupuwa vantu mishonga vanenge vachidzimbikana nezvirwere zvakasiyana siyana.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupa vanhu mushonga kune ane zvirwere mukati mwemiri dzawo kuti akwanise kurarama upenyu hwakanaka asina zvirwere.

Ndau inoongororwa pamwechete nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupa vanhu mishonga kune vaya vanodzimbikana nezvirwere kuti vakwanise kupora uyezve vawe nekurarama kwakakura.

Imba inochengetwa pamwechete nokuongororwa kana kugadzirwa kwemishonga. Uyezve kupa vanhu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira maererano nezvirwere zvavanenge vachidzimbikana nazvo.

Ndau ino ongororwa pamwe chete neku gadzirwa kwemishonga nevantu vane hunyanzvi nezve utano uyezve kupihwa kwevantu mishonga vanenge vachi dzimbikana.

Ndawo dzino ongororwa uyezve kugadzirwa kwemishonga, pamwe chete nekupa mishonga kune vanenge vachiyida, vanenge vachirwara.

Ndau inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupihwa kwevanhu mishonga vanonge vachidzimbikana nemikhuhlana mukurarama kwawo kuti vapore.

Ndau inoongororwa pamwe chete nekugadzirwa kwemishonga uyezve ndau inopihwa vantu mishonga inoenderana nemikuhlana yavanenge vachidzimbikana nayo.

Vantu vanogadzira, uyezve kuwongorora mitombo, vanotibatsira. Uyezve, vakatikoshera pakuti tinokwanisa kuchimbidza kuzvingwarira pazvirwere zvingangotibata mukupona kwedu.

Ndau yakaongororwa inogadzirwa nekuongorora mishonga uyezve kupa mitombo yacho kuvantu vanenge vechirwara.

Vanogadzire mitombo uyezve kuichengeta, pamwe chete nekuipa kune vaye vanodzimbikana ,vane mwiiri inorwadza vasingazwi zvakanaka.

Boka rinoona nezveutano rinokurudzira vanthu uyezve kupa vanthu mazano kuti vagare vakachenjera maererano nezvirwere zvingangovabata mukurarama kwavo kuti vakure vaine utano hwakanaka.

Kudzidziswa pamwe chete nekuongorora zvirwere muvantu, kunobatsira vantu kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba, vasiri munjodzi yezvirwere.

Vantu vanehunyanzvi ngezvehutano vanounganidza antu ,vechivadzidzisa maererano ngezvirwere zvingangofamba ,uyezve kuti vantu vagare vainehutano hwakanaka.

Vantu vanehunyanzvi hwezve utano vanodzidzisa vantu maererano nekudzivirira zvirwere mukati mwemwiri. Kuti vantu vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vararame nguva yakakura.

Vanthu vezveutano vanosise kukurudzira vanthu kuti vagare vachigeza maoko kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvakawanda mukurarama kwavo uye vagare vaine utano hwakanaka.

Kudzidziswa kwevantu maererano nezvirwere zvinobata vantu mukurarama zvinotibatsira kuti tinokura tine ruzivo uye takangwarira kusabatwa nezvirwere mukurarama kwedu .

Boka rinoona nezvehutano rinokurudzira vantu kudzivirire zvirwere uyezve kuvapa mazano, ekudzivirira zvirwere kuti vararame vaine hutano hwakanaka.

Vantu vane hunyanzvi nezveutano vanounganidza vanhu vachivadzidzisa mayererano nezvirwere zvinofamba kuitira kuti vanhu vagare vakangwarira vakwanise kugara vakazvidzivirira kuti vasabatwe nazvo izvo zvinoita kuti vanhu vange vaine hutano hwakanaka.

Vantu vane hunyanzvi hwezveutano vanodzidzise vantu mazano maererano nezvirwere, uyezve vantu vanogara vakangwara pakusabatwa nezvirwere zvingangofamba.

Vantu vanoziye maererano nezveutano vanosise kukuridzira nekubatsira vantu mundaraunda kudzivirira zvirwere uye kuvapa mazano kuti vakwanise kugara vakazvi dzivirira.

Boka rinoona nezveutano rinounganidza ntaraunda vechipa mazano nechenjedzo maererano nezvirwere zvingangobata vantu kuti vagare vakazvidzivirira, uye kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Kupangwa mazano kwevantu maererano ngezvirwere zvakakumana kumana zvingangobata vantu munharaunda zvinobatsira vantu kuti vagare vakagadzirira.

Vantu vane hunyanzvi vanopa vantu mazano uye chenjedzo maererano nemikuhlana inobata vantu muntaraunda kuti vantu vagare vakangwarira uyezve vachiziva kudzivirira mikuhlana yakasiyana siyana.

Kupangwa mazano kwevanhu muntaraunda maererano nemukhuhlani kunobatsire ndau kuti igare iine hutano uyezve vanhu havangabatwi nehutachiwana.

Kupangwa kwevanhu vachipiwa mazano pamwe chete nekupihwa chenjedzo maererano nemikuhlana inobatsira kuti vantu vanogara vakangwarira pakusabatwa nemikuhlana.

Vane hunyanzvi hwekurapa vano dzidzisa vamweni ma yererano nezvi rwere zvingango bata vandu munharaunda uyezve kuti vangazvi dzivirira sei.

Vane hunyanzvi hwezveutano vodzidzise vantu mayererano ngezvirwere zvepabonde kuti vantu vagare vaka gadzirira kurwisana ngezvirwere izvozvo kuti vagare vaine hutano hwakanaka .

Kudzidziswa nokudziirira zvirwere zvepabonde nezvirwere zvinobata mukati mwevantu zvinotibatsira kuti vantu vave vaine utano hwakanaka uyezve vave vaine kusimba mukati mwemwiri dzavo.

Boka rinoona nezvehutano rinokurudzira vanhu ,uyezve kupa vanhu mazano kuzvidzivirira muzvirwere zvepabonde kuti ,vanthu vagare uye vaine hutano hwakanaka vasina zvirwere mukati mwemwiri dzawo .

Madhokodhera vanokurudzira vantu kuti vazvidziirire maererane nezvirwere zvepabonde kuti vave vaine hutano hwakanaka kuti uyezve vakwanise kurarama nguva yakakura vasina zvirwere zvavanenge vachidzimbikana nazvo mukati memwiri .

Vaneunyanzvi wezveutano vanobatsira ndombi nemajaha kudziirira zvirwere uyezve kuvapa mazano maererano nezvirwere zvepabonde kuti vave vakazvichengetedza mukurarama kwavo

Vane hunyanzvi hwezveutano vanobatsira vantu kuvapa zvinhu zvinoita kuti zvivadzivirire mukubatwa nezvirwere kuti vagare vaine utano hwakanaka mukurarama kwavo.

Vane hunyanzvi ma ererano nezve utano vano dzidzisa nharaunda maererano ne zvirwere zvino bata vanhu kuti vanhu vagare vaka ngwarira uye ku gadzirira ku sabatwa ne zvirwere.

Vanthu vanosise kugara vachizvidzivirira pazvirwere zvepabonde, kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakakura, vasina zvirwere mukati mwemwiri dzavo.

Kudzidziswa maererano nekurera mimba, uyezve kuzvara kwakanaka, zvinoku zvinobatsira vantu kuti vave nehutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurera vana.

Vantu vanoenda muzvipatara kundopihwa mishonga nechekuti vantu vasabata mimba uyezve vasabatwa inoita kuti vararame yakanaka vasiri mukati mehutachiohiona.

Kubatsirwa kwevantu pamwe muzvirwere zvakasiyana-siyana. Kunobatsira nharaunda kuti ive ine vantu vane hutano hwakanaka, uyezve vantu havazogari vaine zvirwere zvinenge zvichivadzimba mukati mwemwiri.

Vantu kadzi vanenge vakazvi takura vano sise kuramba vachi enda kuzvipatara zvinenge zviri pedyo navo kuti varambe vachi tariswa maererano neutano hwahwo pulazi ku zvitakura kwavanenge vakaita.

Kuchengetwa kwendumuree namai vadzo , kwakanakire kuti mundaraunda vanhu vanorarama upenyu hwakanaka uyezvee vantu havangaa tambudzikiba mukupona kwavo.

Vane unyanzvi hwe zveutano vano batsira vantu kuva poresa mwiri vavo kuti vave vane hutano hwakanaka vaya vano farira kutamba mutambo yaka siyana kuti vave vane mwiri waka reruka vasazo remerwa kana vakuita mitambo yavo.

Vantu vanosise kuite mitambo yakakosha inoita kuti mwiri yavo igare yakareruka uyezve kuti vasabatwa ngezvirwere mukurarama kwavo kuti vange vaine hupenyu hwakakura .

Vantu tino kurudzirwa kuita mitambo yaka siyana siyana iyo inoti batsira kuti tigare tiine mwiri yaka reruka uyezve kuti tikwanise kugara tisina zvirwere mukati me mwiri dzedu.

Urapu hunonyatso chengetedza mwiiri uyezve nenyama dzinotamba kuti munhu ave aine hupenyu, aine mwiiri wakareruka. Akwanise kurarama nguva yakareba asina zvirwere zvinomubata.

Vantu tinosisire kudzidzire kuite mutambo yakasiyana siyana iyo inotibatsira pamwiri dzedu kuti dzigare dzakareruka uyeZve kuti dzisavatwa ngezvirwere mukati mwekurarama tikure tiine utani hwakanaka.

Mimwe mitambo inoitwa ngevantu, yakanakire kuti mwiri, mwiri yavo inogara yakareruka, uyezve avakwanisi kuzobatwa nezvimwe zvirwere.

Zvigadzirwa zvinogadzirirwa vantu kuti mwiri yavo igare yakareruka, uyezve, ichivabatsira kuti vasabatwa nemikhuhlana yakawanda mukurarama.

Kurumba kwakanaka kunoita kuti mwiri usarema uyezve kunobatsira kubuditsa mafuta anenge awanda mumwiri.

Kuongorora nekuporeswa kwezvirwere nemichini yemhando yepamusoro kunobatsira madhokodhera nevantu kuti vakurumidze kupora uyezve madhokotera vanoita basa nemazvo .

Tekinoroji inobetsera madhokotera pamwe chete nemhomho yevantu. Pakurapa uyezve kuporesa vanorwara nenguva diki-diki.

Kurapa nekurapwa pachishandiswa michini yemhando yepamusoro, inobatsira madhokotera kuita basa munguva duku-duku ,yekuponesa vanorwara.

Miti inoshandiswa kugadzira mitombo dzechiantu iyo inobatsira vantu munharaunda nevaya vasina zvikwanisiro zvekunorapwa kuzvipatara kuti vagare vane utano hwakanaka .

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana-siyana, iyo inotibatsira mukurarama kedu kuti tive tiine hutano hwakanaka, uyezve kuti tigare tisina zvirwere zvinotidzimba mukati mwemwiri.

Mishonga inogadzirwa ichibva mumiti inobatsira kuti tipore uyezve tive neutano hwakanaka uyezve waya waya vasina zvikwanisiro zvekundorapwa kuzvipatara vakwanise kuporeswawo Kubva mumishonga iyoyi .

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana siyana iyo inotibatsira kudzivirira zvirwere uyezve kune vaya vasinga na zvikwanisiro zvekunoporeswa kuzvipatara.

Kushandiswa kwemishonga dzechivantu kunobatsire nharaunda kuti ive neutano hwakanaka, uyezve vanhu vaya vasina zvikwanisiro zvekundorapwa kuzvipatara vanokwanisa kubatsirikawo.

Kushandiswa kwemidzi kurapa zvirwere kunotibatsira kuti vantu vanogara vaine hutano hwakanaka uyezve vanokwanisa kurarama nguva yakakura kunyangwe vaya vasina zvikwanisiro zvekundorapwa kuzvipatara.

Vantu vanosime miti inozobatsira vanhu uyezve kushandiswa nevanhu kugadzire mishonga inozobatsira vantu muntaraunda mukudzivirira zvirwere uyezve kuti vanhu vaone utano hwakanaka.

Miti inoshandiswa kugadzira mushonga uyezve kurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vantu kuti vapore uyezve vantu vanorarama nguva yakareba vasina zvirwere.

Kushandiswa kwe mishonga dzechi vanhu uyezve kugadzirwa kunoitwe mishonga dzichibve mu miti kunoti batsira kuti tive tine utano hwakanaka uyezve tikwanise kurarama hupenyu hwakakura tisina zvirwere zvatinenge tichi dzimbikana nazvo mukati me mwiri.

Miti inosimwa ichizoshandiswa kugadzira mishonga yakanakire kuti inobatsire ntaraunda pakuporesa zvirwere uye zvinobata vantu mukupona kwavo.

Kugadzirwa nekushandisa mitombo yechivantu kwakanakire kune vaya vanogara kure nezvipatara kuti wanokwanise kurapwa vasina kuenda kuzvibhedhlera.

Miti inosimwa nevantu inobatsira pakuzogadzirwa kwemishonga yakanakire pakuti vanhu vanozobatsirika munharaunda pamwechete nekuzvipatara.

Mutombo yechivantu ino yakatikoshera uyezve inotibatsira mukupona kwedu kunyangwe tisina zcikwanisiro zvekunobatsirwa kuzvibhehlera.

Vantu vanokurudzirwa kurha mirivo dzechivantu idzo dzinoshanda semishonga inotiporesa munezvimwe zvirwere zvatinenge teidzimbikana nazvo mukati mwekurarama.

Vantu vanoshandise miti yakasiyana-siyana kugadzira mushonga, uyehe kuti vantu vabatsirike kune nevaya vanodzimbikana nezvirwere zvakasiyana-siyana mukati mwemwiri dzavo.

Kushandiswa kwemushonga dzechivantu kunotibatsira kuti tive tine utano hwakanaka uyezve kuti tirarame kwenguwa yakareba kunyangwe tisina zvikwanisiro zvokunorapwa kuzvipatara.

Vantu vanokurudzirwa kurya michero yakasiyana siyana ito inoshanda semishonga mukati memwiri kurwisana ngezvirwere kuti vantu vagare vaine hutano hwakanaka.

Vantu vano kurudzirwe kusime miti iyo inozoti batsira paku gadzira mishonga inoti poresa uye kurwisa zvirwere zvinoti bata mukati mwe mwiri dzedu kuti tigare tiine hutano hwakanaka.

Vantu vanokurudzirwe kugara vechishandise mitombo yakasiyana-siyana, kudzivirira zvirwere mukati memwiiri, kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakakura.

Miti inoshandiswa kugadzira mushonga dzakasiyana siyana dzinoita kuti vantu vakwanise kubatsirika kudzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzavo kuti vave nehutano hwakanaka uye vaone kurarama nguwa yakakura.

Mishonga dzechivanthu dzakanakire kuti dzinoshanda zvakabaati mhorhyo uyezve dzinogadzirwa ngevanthu vanenge vachioneswa ngemadzitateguru.

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana-siyana iyo inobatsira vantu mukurarama kwavo kuti vagare vaine utano hwakanaka, vasina zvirwere zvinovadzimba mukati mwemwiri.

Miti inoshandiswa kugadzira mitombo yakasiyana-siyana inobatsire vantu mukurarama kwavo uyezve vantu havazobatwi nezvirwere zvingavakuvadza.

Miti inoshandiswa kugadzirisa mishonga yakasiyana siyana inobatsira vantu mukurarama uye mukudzivirira zvirwere uyezve kune Vaya vasina zvikwanisiro zvekunoporeswa kuzvibhedhlera.

Kudzidzira uye kuva neruzivo maererano nekugadzirwa kwemishonga yechibva mumiti yakatikoshera tinowa tione hutano hwakanaka uyezve tikwanise kurarama nguwa yakakura.

Kugadzirwa kwemishonga dzechiantu kunobatsiya vantu vasina zvikwanisiyo zvekundoporeswa kuzvipatara uyezve vantu vendaraunda vanoporeswa ngekuda kwemishonga inenge yegadzirwa ngemiti .

Vantu vanosisa kukurudzirwa kurya muriwo dzechivantu idzo dzinoshanda semushonga mukdzivirira zvirwere mukati mwemwiri kuti vantu vagare vane utano wakanaka.

Vantu vanosise kudzidzira kugadzira mishonga vachishandisa miti, uyezve kuti vagare vayine ruzivo mayererano nemiti inoshandiswa kugadzira mishonga, kuti vakwanise kubatsira vantu vanenge vachidzimbikana nezvirwere zvakasiyana-siyana mumwiri dzavo.

Vantu vanokurudzirwe kurya michero yakasiyanasiyana iyo inotibatsire kudziirire zvirwere mukati mwemiri dzedu kuti tigare tiine hutano hwakanaka.

Kushandiswa kwemidzi kugadzira mushonga kunobatsira nharaunda kuti vantu vanogara vaine hutano hwakanaka, uyezve kune vaya vasina zvikwanisiro zvekunorapwa kuchipatara vanovavo vanobatsirika pamishonga inogadzirwa nemiti.

Vanthu vanosise kugara , vachidzidzira kugadzira mishonga inobva mumiti, iyo inotibatsira pakuporesa zvirwere mukati mwemwiri dzedu ,uyehe kuti tigare tiine hutano hwakanaka mukurarama kwedu.

Wandu wanosise kudzidzire kugadzira mishonga inobva mumiti kuti wakwanise kubatsirika uyezve kudzivirira zvirwere zvinoabata mukati mwemwiri dzawo, kuti wagare wane hutano hwakanaka.

Vantu vanoshandisa miti yakasiyana siyana mukugadzira mishonga inobatsira vantu mundaraunda uyezve kune Vaya vasina zvikwanisiro zvekunokoreswa kuzvipatara.

Mishonga inogadzirwa ichibva mumiti inotibatsira kuti tigare tiine utano hwakanaka uyezve kuti batsira vaya vasina zvikwanisiro zvekunoporeswa kuzvipatara.

Vanhu vanokwanisa kufundira kugadzira mishonga yechivanhu. Iyo inozokwanisa kubatsira vanhu kuti vapore, vaya vanenge vasina zvikakwana zvekuti vandorapwa kuzvipatara.

Kushandiswa kwemiti kugadzira mishonga yakasiyana siyana kunobatsira vantu veruzhinji kuti vave nematambudziko mashoma mukurara uyezve vantu avazobatwi ngezvirwere zvakawanda.

Mishonga dzechivantu dzinotibatsira mukurwisana nezvirwere mukati memwiri uyezve dzinobatsira vantu vasina zvikwanisiro zvekunoporeswa kuzvipatara.

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana siyana inobatsira vantu mukurapa zvirwere zvavo kuti vave varivandu vane hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguva yakareba.

Miti inoshandiswe kugadzira mishonga yakasiyana siyana iyo inobatsira vanhu kudzivirira zvirwere mukati mwemwiri dzavo kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Kushandisa mushonga yemidzi nemasamba zvinotibatsira kudzivirira zvirwere mukati memuiri dzedu kuti tigare tine utano hwakanaka uye kuti rikwanise kurarama upenyu hwakakura.

Vantu tinosisire kugare tichidzidzire kugadzire mishonga inobva mumiti kuti tikwanise kudetsereka kudziirira zvirwere zvedu uye kuti tikwanise kugara tiine hutano hwakanaka.

Miti inoshandiswe kugadzira mishonga yakasiyanasiyana iyo inotibatsire kudziirire zvirwere mukati mwemwiri dzedu kuti tigare tiine utano hwakanaka uye tirarame nguva refu.

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana siyana inobatsira vantu kudziirira zvirwere zvakasiyana zvinobata antu mukati mwemiri dzawo.

Kuva neruzivo maererano nemishonga dzechivanhu, uyezve kukwanisa kugadzira mushonga dzechivanhu, zvinobatsira vantu kuti vakwanise kuzvidzivirira, zvirwere zvingavabata mukati mwemwiri dzavo.

Mimbiti inoshandiswa kugadzira mishonga inobatsira nharaunda uye vanhu vakawanda kuti vave vasina zvirwere zvavanenge vachidzimbikana nazvo mukati mwemwiri uyezve kuti vanhu vakwanise kurarama hupenyu hwakareba.

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana-siyana, iyo inobatsira vantu mukurarama kwavo kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve vasina zvirwere zvinovadzimba mukati memwiri.

Kusimwa kwemiti inozogadziriswe mishonga yechivantu kwakanakire kuti vantu vemuntaraunda vanozobatsirika pakuporeswa kwezvirwere.

Vantu vanosima miti yakasiyana siyana mundau dzawo dzaanogara imweni yacho inoabetsera semishonga inoaporesa mukurarama kwawo.

Vantu vanosise kurya imwe miriwo yechivantu iyo inoshanda semitombo mukurarama, inobatsira kuti vantu vasabatwa nezvirwere zvakawanda

Miti yakatikoshera pakuti vantu vanogadzira mishonga yakasiyana-siyana kubva kwairi inobatsira vantu mukupona kwavo nekuti vantu vasabatwa nezvimwe zvirwere mukurarama.

Ana mazvikokota anoziva ngezvemiti vanokwanisa kugadzira mitombo inobatsira vantu mukurarama uyezve kupa kune vasingakwanisi kuyenda kundorapwa kuzvipatara.

Vantu vanosime miti yakakosha inoshandiswa kugadzira mishonga inozobatsire nharaunda kana ichinge yabatwa ngemukhuhlana kuitira kuti vapore.

Miti inosimwa mundaraunda imwe yakanakira kuti inobatsira vantu pakuporesa nepakurwara pavanenge vechiita Saka Vanhu vanofanira kunge vaine miti yakakosha pavanogara.

Mishonga inogadzirwa ngemiti yakanakire kuti inobatsira vantu vanogara kuretu nechipatara uyezve vanenga vakafemerwa nemadzitateguru .

Miti inosimwa nevantu uyezve ichizoshandiswa pakugadzira mishongga inobatsira vanhu ne nentaraunda kuti vapore mumikhuhlana yavanenge vachidzimbikana nayo.